Empundu eshutami eyekwatsire ahansi aha rubaju rwayo hariho ebinyaantsi n'emiti bigyetoreire.

Empuundu ina ziriyo zishemererirwe hamwe niziriira hamwe. Emwe eine caroti ezindi ibiri ziriyo nizirya emicungwa.

Amaizi ga omugyera nigahiringita maingi garikuruga aha eiguru omu eibare n'amaani mangi garikureta ekiika.

Obuju bw'obufuuha bwombekire aharubaju rw'ekishaaayi Kandi enyuma yabwe hariyo etauni

Dokitari ariyo naareebera omu kyoma ekirikureeba obuntu obukye munonga obutarikureebwa amaisho